Heerappe yaappe haappe corati shiiqidi issippe uttidi tobbiyo sohoy corati shiiqi uttida asatuyyo de'iyaa dumma dumma meray eta hanotay aybba lo''i!

Yelettido laappun layttaappe doommidi ba idimiya asaa na'ay luxiiddinne dumma dumma xekkaa demmiiddi dees. Ha luxettay tana beni doomettan zeero kifiliyan de'iyo wode ayba sheneyide?

Dumma dumma wodiyan xaafetida darobata qonccissiya dumma dumma maxaafatinne luxetta maxaafati de'oosona ha maxaafatuppe issoy piqir iskke meqaabbire getettiya maxaafay nababbiyode tana ayba lo"ii!

Dumma dumma haggaazaa immiya miishshati de"oosona ha miishshatuppe issoy baaburiya geetettiya adussa zananay de"iyo kaamiya qommo gidishin ha kaamiya qommoy immiyo haggaazay ayba lo"idee?

Wolaytta sooddo ambbaa giddon de'iya Yaaqqob getettiya dure bitaniya keettay woykko hootteelee la kareeraa xeeliyode ayba puulaa puulatide eqqa worqqaa malattees.

Salo gufantto qoodan keehippe cora gidida haggaazaa immiya miishshati de'oosona. Ha miishshatuppe issoy tookki paalla geetettiyagaa gidishin laa ha tookki paalli carkkuwa bollan hemettees. Laa ayba malaalide,,

Payyatettaa naagiyo ogiyappe issuwa geetettidi saynisee odiyo oosotuppe issuwa gididi hagee sunttayi ispporttiya gidishin ayyo maadoyi ay keenaa ufayssiyakko tana.

Daro qommo xal"iyaa qommoti de'oosona. Hageetuppe amaridaageeti so giddon woykko issi biittatu giddon asay issoy issuwaara bayzzidenne shammide zal"iyoo zal"etta gidishin ha zal"eti zal"ida asay tirpiyaa demiyoode tana aybba hashshu ootti!

Daro ammano qommoy biittan de'iyagaappe Hindde biittan meezetida Buddiizem geetettiyageenne etayyo de'iya ammanuwa wogay laa tana ayba iitidee!

Kushe hiilatun merettida asati bantta koshshidabaa maadettanayo so giddo miishshati ayba lo'iyona.

Dumma dumma meraa oyqqida asaa naati puulaa naaganawu daro qalame qommoti de'oosona. Ha qalame qommotuppe issoy karetta qalamiya gidishin ha qalamiyayo issiban tiyiyo wode meray ayba iitii?

Toophiya giddon qoodan keehippe cora gidida qoodi baynna asaa qommotinne wogati de'iyaageeti. A heeran heeran de'iyaa la wogaynne etawu de'iyaa dummatettay, etawu diyaa siiqottay aybba malaali, ta'a!

Wontto nu wodiyankka Xoossi nuna ha luxetta laytta nuuga wurssidi nu anjjetidi nu biido sohuwan la aawatetta oyqqidi erettida kaalletiyaa asa gidaanagee la aybba lo''i tana, Xoosso ne gata!

Laa he kushe hiillanchchay birataa kushiyan qoxxidi xeerara suxxu oottidi giigisido maraasha getettiya miishshaa goshshanchchay koxxiya giyoogaa aattidi biittaa goyiyode laa i biitta ayba gelo gelii tu haaka!

La wodee ehiddoo zamana mishaa gididdi, mabiratiyaa wolqan issi sohuwappe hara sohuwaa biyaa issoy issuwara qashetti uttiddaa addusaa baburiyaa giyo mishaay laa uttaanawu ayba injjee injjeeti po'akka.

mal'ettiya maatatta woykko qimammiya giyoogaa gujjidi hara gaacettida qimmametta qassi shammidi a bolan sukkaariya gujjidi zo'o milattiya meran eqqiya tukke kkettan de'iya shayee laa ayba mal'o mal'ii! ta a

Qonxaa gixxidi gulbataa gakkiya kalssiya wottidi ispportte keettaa biidi issporttiya ootiya asata ayba siyeetii?